Mbwoine dhuuma ali kusowola. Ghagati wano waliwo eisubi eito. Liri mulangi eya kiragala ni kusaidi kuno waliwo duuma alikusowola. Ali mulangi eya kiragala. Ayemereire kwitakka

Omukazi ali kufumba. Ataire ekitambala ku mutwe. Ali mubigere byerere. Eseepiki yino ghano asandikireku esowani. Ghaliwo eseepiki enderu ibiri na basaadha. Omusaadha owundi ayambaire. Kumbali kule kuliku endagala, ebigogo nga bya kiragala. Ebigogo...

Oluguudo luli kumbali, oluguudo luli ghaghati. Kumbali kuno eliyo emiti n'eisubi. Ni kumbali enho kuliku emiti n'omuti. Emiti gyiri mu laangi ya ya kiragala. Embeli ere agh'oluguudo eliyo omulongooti n'amayumba. Amayumba gali mu laangi eya kiragala.

Abakazi bali basatu bava kughelera enku. Bali kutambula ku ngyira. Bali kungyira, engyira ya itaka ate ya kisiitaka. Kumbali enho eliyo eisubi, eisubi nga lili mu colour ya kiragala...lili mu laangi ya kiragala. Nh'emiti.

Omusaadha alikuvuga pikipiki. Ayambaire esaati eya bulu ne ngaito ndirugavu. Epikipiki, ku saidi kuno kuliku pikipiki ni kuno kuliku emotoka. Alikutambula

Enkembo eyindhi esutaime, eliku omukira omughanvu, dhombi dhiriku emikira emighanvu. Eyindhi etyeime egemye ebintu mungalo. Kumbali kule kuliku amakoola ga kiragala n'ebya kyenvu.

Omusaadha ali kuvuga ensuwa. Ali kuvuga ensuwa nhingyi. Aye ali vugira ku luguudho olw'eitaka. Kwali tambulira ghaligho e isubi nga lya kiragala. Nh'emiti nga gya kiragala, gyiliku amakoola nga ga kiragala.

Ekitooko, ekitooko kiri ghano. Kiri mu laangi eya kiragala. Kiri mu kibali. Kirimu ebinhonhi ebyeeru, bityaime ku kitooko n'emiti.

E kinhonhi kili ku kiswa ekya kisiitaka. E kiswa ekyo kya kisiitaka. E kinhonhi kiliku omunhwa ogwa...omwirugavu, kuilku laangi endhirugavu, n'eya blue. Kwabaaku ghansi ghano kwabaku laangi endhirugavu emyuufu.

Emotoka eri kulugudho erikutambula. Kuliku omusaadha ayambeire akakofira akamyufu. Kumbali kuno kuliku eisubi ne miti.

Eseepiki eri ku sigiri. Balikufumba emere. Kuno kuliku omwiko ne kisandikiza. Nikuno kuliku ekisandikiza. Eseepiki nderu. Dombi nderu. Wansi kwedityaime ndirugavu

Ebisolo Mbweine ebisolo biri bisatu. Mbweine entulege diri isatu, diri kutambula. Diri mu kala endirugavu nenderu. Wediri waliwo eisubi no muti. Eisubi liri mulangi eya kiragala.

Ebinhonhi bili bibiri. Bili mu langi endhirugavu. Bya minhwa mighanvu. Ghebiri bili mu nsiko.

Ente nhingi dhili kutambula. Dhili kutambulira ku...dhili kutambulira ku luguudho. Ghaligho akadhomolo aka kyenvu. Kumbali kwe dhili kutambulira kuliku emiti nga gya kiragala, nh'endhagala nga dha kiragala, nh'enhumba, nh'omwaayi nga ali kutambula nadho.

Omuzungu ayemereire agemye omwigo ya yambala esapatu ng' alimumpale enimpi. Ayambaire esaati endirugavu nga erimu ebyeru n' empale nga erimu olwa bululu no lwirugavu

Akanoni kali ku muti. Kali ku muti aye kalimu elangi eya kyenvu neya kisitaka. Omuti kwekatyaimye gwa langi ya kiragala n'eya kisitaka

Omusaadha agemye ekyenandha mungalo dhe. Ayambaire e kala eya bululu, wansi. Ayambaire empale enderu yeru alaga nti avakyaala

Akatale . Ndiboona akatale akebyo kulya. Enhaana diri mulangi myufu. Ndiboona amenvu gali mu langi ya kyenvu. ndiboona buli kya kulya kiriwo. Kiri mu color emyufu neya kiragala.

Emiti mingi gitiame kwitakka. Emiti diri mu langi eya kiragala . Wagati waliwo oluguudo. Ka saidi Eno kuliku oluguudo ni kusaidi ere eriyo oluguudo

Omusadha alifuyila ebilime, biri mukala eyakilagala nimwenhe abese eibumba nga lirugavu yayambala esati nga yakilagala ni kyenvu.